Wolaytta wogaa maayuwaa siikidi bayzziyo keettan xaaxi xaaxi woottidoge beetees. Ha maayuwaa maayanawu taani keehin ufayttikke. Twu aybi kiyakko keehin ufaysena.

Dumma dumma puulanne keehippe lo'iya bootta maayuwa maayidda asatti issi sohuwan eqqiddi bantta heera woykko bantta biitta durssa durossonna. Yettakka yexxosonna.

Asaa naatussi imettida maataappe issoy ba dosido godawu goyinniyogaa gidishin ha bantta goyinniyo xoossa issipetetan goyinnannawu besses. Hegee xayikko ammanoy leppenne

Issi moobayle malatiyaagaa poliseti xalaalay ge'ettiyoogee de'iyaagaa poliseti bantta xeessan essi ekkidi issi sohuwan metoy merettikko hegaara hara pelisetussi sohuwaara dawaliyoogee malaaliyaaba.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida cora attumanne macca asay issippe uyyidi ufayttidine duridi deosona. Macca naati issisan uttidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi kushiya baqqidi ufayttidi de'osona.

Meegan direttida dirssaa giddon de"iya dembbay de"iyaagaa bollan mokida maataa mehetti miiddi beettoosona. Qassikka aappe guyye baggaara daro zaafeti de'oosona.

Issi keehi xoqqa getettida keettaa keexxiidi de'iyaa asati woysaa gididi beettiyoonaa? qassi ha keettaykka woyssu xekkaara de'iyaabba milatiyoonaa intte eretii?

So medoosa gidida kuttotinne kutto marati beettoosona. Kuttoy asaara issippe de'iya so medoosa gidiyogaaninne asaassi cora go'aa (leemisuwawu puupulliyanne shukkidi maanawu ashuwa) go'aa immiyogan erettees.

Amano keettaa malatiyaa issi xeellanawu lo"iyaa puulatti uttida keettay a meraykka boottawu biida bulla gididagee heezzu xeekkay de'ees. Garssa baggaara sa'aa doonan daro asay hemettees.

Mattaynne degeeray asaa keehi maaddiya eessaa eessiyogaan erettoosona. Degeeray qassi biitta giddon daro laytta gam"idi ba eessaa eessidoogaa asay demmidi bookki kessidi miikko cadaa harggiyaa xallees.

Nu biittaa zal"anchchati coogidi sunkuruutuwaa gatiyaa giyan keehippe gujjidoogaa kaallidi qassi kawoy kiittin yiidaageeti he asata oyqqidosona shin keehippe qaxxayanaw de'iyoonaashsha?

ha macaassiya aybaa oychchaydda de'ay? qassi ippe guye bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Masqqalay gakkiyo wode issi keettaa asay issippe shiiqidi kumettatettan baaliya bonchchoosona. Ha gallassan ashuwa oyttaa, unccaaranne sawuwa caddo barbbariyaara miiddi de'oosona.

Mattoyiya ushahay geeshsha buqura bolli ziqqi oottin tigettiiddi diyagee beettes. Ha ushshay darotoo azinaynne machchiya ekkettanawunne gelettanaw qoppiyo wode hagaa uyiiddi gallassaa aattes.

Kehippe puulati uttida sohoy beettess hegeekka wolaytta soddo ambba giddon de'iya daro asai allaxaanawu go'etiyo soho giddidi dumma dumma meraara de'iya qalametun tiyetti uttis

salo malatiya meray bolla bagaara beetiyaagaappe garssaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Bodditte masqqayinnin bayizettiyaa darobaappe issuwaa gidida xawulaa ooso ayipeta. Ha sohuwan kariyaa gorddiyoo wogga sanqqayi zin''iyoo alggayinne qeeri sanqqati doosona.

Assaassi siimiyaa bayzziyoo keettay oge doonan de'iyaagan he keettan bayzziyoo siimee miishshaa hara sohuwaagaadan daro biraa ekkenaagee shammanaw keehippe lo'es.

Wolaytta moottaa giddon Bodditte ambban beettiya Liqaa luxetta keettay erettida luxetta keetta. Luxetta keettay eray beettiyo eqotatuppe sintta xeeran beettiyagaa.

ha Kafiya daroto bazotiya heeran de'awusu. Mmi sunttayakka ostrichchiyo geetettawusu. a darotoo orde phuuphuliya olawusu. akka daro galassata haattaa uyennan de'ana dandayawusu.

mittaa oydee issi gomppappe kiyiya keetta keexxanawu ubba qassikka keella keellanawunne dumma dumma goshsha oosuwa oottanawu maaddiya minoba. Biitta danuwappe naaganawu maaddes.

misiliyaa bollan beettiyaa beni wode muuzunqqaa miishshaa woyikko kiraariyaa bollan qashettida kiree aappunee? Ha muuzunqqa miishshaa bollan de'iyaa meegati ayi mala meree?

Asayi uttiyoo oyidee corayi diyyagaappe issi oyidiyan barkka uttida bitaniyaa sunttayi oonee? Ayi asikka bayinna sohuwan ha bitanee ayissi uttidee?

Bitane issoy diyaagee ba son ba keettaayeera keehippe palamidoogaappe guyye baggan basooppe kiyidi ushsha keettaa biidi ushshaa uyiddi mattoti ekkidi ba soo yiis.

Daro meheti de"iyaageeti keehi namisan qohettidaageeti de'oosona. Eta meraykka darotuugee bootta. Naa"u zo"o meray de"iyoo miizati eta giddon de"iyaageetuppe issinna haa siimma xeellaydda de"awusu.

Dumma dumma asaa naati bantta kushiyan gidin bantta qooriyan wottiyo alleeqoti de'oosona. Ha alleeqoti qassi dumma dumma al"obaappe iosettidi giigees.

Ogiyaa doonan barkka uttada ba borssaa sa'an wottada gediya gulbbataa gakkanawu kammiya caammay wottida na'ee meray ay malee? I sunttay oonee?

Wolaitta soodo ambban wogaa qumaa kattuwaninne giigisuwan qassikka shiishshuwan erettida Lidiya wogaa quma keettaa giya xuufeenne dumma dumma wogaa qumati diyo xaraphpheezza achchaan eqqida naa'u yelaga nati biittoo lo'oosonna!

Maarotaa dumma dumma wodee ehido elekiteroonikke silkkiyaa bolli caaniyoo ayfiyaan beettena sopitiweeriyaa yaagiyooga odiyaa erissoy wolaytta sooddo yunburushiyaa karen kaqetti uttiis.

maaraara keexetti uttioda wolaytta jagiira keettay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Kawotettaay erenaan betiyo beetee asaa naata keehippe qohoyaba, ha asaa abbaa bollan uttiddi biyoogee aybee? Uttidi biidi diya asaa qooday aappunee?

Yelagati lo'o kandduwan diccikko bantta biittiyo Toophphiyo keehi go'ana danddayiya deretettaa kifile. Jootinee allaxxanawunne huuphiya shemppisanawu go'iya zammaana miishshatuppe issuwaa.

Gaxare woykko ganddaa asatuppe gidiya issi aayyiya qammaan kahuwa kattanawu bashiyaa meeccaydda de'awusu. Ippe guyyessan godaa bollan darobay kaqetti uttiis.

Keehi qoodidi wurssenaagaa keenaa sa'aappe doommidi puude gakkanayo dooretti uttida dumma dumma meray de'iyo ataakilttiyaa qommoy de'ees. Shaammanawu koyiyaa asay aybanne waayettenan shammees.

Zo"o shamisiyaa mayiis. Ba som"uwaan qassi afiyaa heregaa woottidi ba naa"u kushiyaa duge zaari yeedidi eqqida bitanee de'ees. Ha bitaneekka karettaa maayiis.

Ha zal'e keettan amarida buqurati beettiyaageeta gidishin guutta naatu sharqqiyan qachchiyo miishshay ayba geettettii? Haa miishshaassi de'iyaa meray ay malee?

Issi zo'o mitta ayfiyaa sharan baggaa woottidi baggaa qassi xaraphphezza bolli wottidoge de'ees. Ha zo'o meray de'iyo mitta ayfe ayba gidane?

Qibaatte huuphiya loyttiya ubbakka qassi dichiya dumma dumma doozappe pabirkka geliddi merettiya shugiyaaba. Ha qibaatte binnaana dicheesinne puulayiddi keehippe maades.

Ha bootta woraqataa bolli killippe duge gakanawu xaafetti uttida maata mera orddene lee'e xufee woygi nabbabettiishsha? Ha maxaafay appuntta luxettaa kifiliyawu giigidabeeshsha?

Keejippe qoodan cora gidiyaa asati issi kifiliya giddon shiiqi uttido bantta kaha sintta baggaara haassayettiyaabaw immidi sinttakko xeellidi uttidaageeti beettoosona.

Daro asay issippe shiiqidi dumma dumma buqurata aylliya, akaafaa, porkkaanne shalkkiya oyqqidi maccay nne attumay dumma dumma maayuwa maayidi coray oosuwawu kiyi uttidi eqqidaageeti beettoosona

issi ammaano keettaa giddon cora asay de7iyagaa giddon issi malaa maayuwaa maayida cora naati sintta baggakko kiyyidi irzzuwa medhdhidi aysi kushiya saaluwaa denttidonaa?

Geeshsha maxaafaa oyqqida yelaga na'aa be'idoogaappe guyyiyan ta wozanay poo'i aggiis. Geeshsha maxaafaa oyqqida na'aappe guyye baggaara de'iyaa na'aa huphee maaraappe aadhdhidaagaa.

Xoosa keettan bootta muqaqqe maayuwa maayiddi Xoosa qaala siyiya asati issi issi Xoosa oosoy odettiyoode afutta holssu oottosonna. Ha asatti Xoosaa cuuchcha mooggiiddi ezggosonna.

Guye baggay keehippe lo"i uttido ikka baassi zo'o meraara de'iyaage aybaa getettii? qassi appe sintta miyiyaan uttanwu isponjjiyaara oosettida oydee ayba meraara de'ii?

Toophphiyaa biittan tukkiya murutissiyaa erettida sohoti woykko heerati awee awee? Tukkiyaa uyiyogee asaa naatu guuggiya payyatettaa bolli ehiyo qohoy baawee?

Kuwaasikka darin maaddiyaaba malatenna qassi shuuchcha giddon eqqidaagee darin shemppanawukka injjetenna sohuwaan de'ees. ya baggaara keettaykka qiishsha qorqoro keettay de'ees.

I layttaykka giddo ginan de'iyoo issi yelaga macca na'iyaa ba huuphphiya toskku oottada birshsha yeddada eqqaasu. He na'ee meraykka arssa a gixxidoykka zo"uwaawu biida bulaaliyaa.

Keehi wolqqaama gita keettaa heeran beettiya dumma dummaabati aybee qonccissanawu danddayiyay oonee? Ha keettay keexettanawu ayba ayba buqurata ekkidi keexettidee?

Hagee malaatay meran zo"o gididaagee beettees. Qassi malaataykka gaammuwaa ba bolli siilettidoogee de'ees. qassi ambbeesaa yaagiyaa xifateekka xaafetti uttaagee beettees.

Nu biittan issi woosa keettiyaa de'iyaara keehippe ceeggidoogaappe denddidaagan moorettada ayfiyan xeellanaw lo'ukku. He woosa keettiyoo giigissanaw asaasi miishshay de'eneeye?

Tungga ambbaa giddon daro asaassi gita haggaazaa immiiddi de'iya dichchaa oosotuppe issoy baaburiya ogiya. Hagaappe gujuwan zammaana ogiyan keexettiiddi de'iya pooqeti ambbaa puulayoosona.

Issi bitane ba karen uttiddi qooqoriyanne dumma dumma mali'iya kattata giigisidde woykko kattidde de'ees. Ha bitane keehippebgooba woykko mino oosanchcha.

Issi yelaganne arssa gidida na'ay ba kushiyaan toomaa milatiyaa xam"aa oyqqidagee haa simmidi uttiis. qassi ha yelaga na'ay wolaytta wogaa maayuwaa dunguzzaa maayiis.

Issi karetta bitanee ba keettaayeeranne ba qeeri na'eera issippe issi mala maayuwaa maayidi ba hiittan zin'idaagee xeeliyoo wode keehippe lo'es.

Dumma dumma mera qalamiyan keettaa puulayiyoyi ayibi diinee? Hagaadan eti loyitti puulayanawu kessido marccuwaa muleera payidiyaakko appun woggabaa oottana danddayii?

Issi moottaa keeniya goshsha gadiya yaparan yaparan goyyi goyyidi wottogee ayibakkonne zerettibbeenna shin zeriyako ayi keena muruta murutissanagaa aggidi wottiigis

Hagee darotoo zammaana komppiteriyaa yaagiyoogaa oottiyoo keettan woraqatata qanxxanawu maaddiyaa buquraa gididagee hegaappe hara maaddiyoo darobay de'ees geettes nuuni a be'idi.

Tamaa ettanawu darotto coocciyaa koshshees. Tamaay eexxi simin kattaa kattanawu coocciya matan wottiyoga senkelettiyaa woykko teegurssa geetettees. Senkkelette shuchchappe woykko urqqa miishshappe giigees.

Giyan dumma dumma zal''e miishshati sharanine sayniyan de'ees. Shukariyaa sharan citan citan bayzzanawu wottoge, leehiyaa phalqqidi qassi badalaakka miccidi wottidoge de'ees.

Issi yelaga na'iya ba huuphphiya ba naa"u kushiyan oyqada canccare maayuwa maayada eqaasu. I huuphphiya qalameekka xeeray tukke mala garssay karetta.

Ogiya seeraa naagissiya issi maccaasiya ogiya seeraa naagissiya asay maayiyo maayuwa maayada ogiyara aadhdhiya kaamiya ubbaakka pilggada xeellawusu. Heegee qassi keehippe lo'oba.

Ogiyaa doonan eqida boottaa kaamiyaa gelcceccaa kiyada xeelliyoo wode ayiba iitayi. Muumeera mooretta eqqada xeelliyoo wode laaggin hemettanawu diyaabakka malatukku.

issi maccaassiya miizzee giddon uttada aybaa ba kushiyan oyqqada maattaa yeessay? qassi ippe bola bagaara eqqidaara aybba geetetta erettay asaassi?

Issi na"iyaa ba qooriyan worqqaa wottada ba hayttankka belecaa wottada ba huuphiya pude dadissada hokkada ba huuphiya bessawusu. Ha dadettida huuphee iigeeyye haraa gujjoogee?

wolqqaama yashiya olaa giddon beetiya soossoy duge xeeliyode yiiccoyees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi deree de'iyaagee he heeran de'iyaa asaassi goshshaw injjetennan ixxin he heeraa asay he deriyaan yafaraa medhdhiyoogan keehi lo'ana mala oottidosona.

Hagee itoophphiyaa kawotettaa banddiraa malatiyaagee itoophphiyaa orttoodokisse woosiyoo keettaa dirssaa kare baggaara de'iyaa yuushshuwaa gidiyoode ogiyaarakka motoree kareera kanttiidi de'ees.

Issi wolaytta telebizhiniyaan oottiyaa issi geela'o na'iyaa giyan uttada issi samppaa bayzziyaa mishiree matan uttada a gatiyaa oychchayda de'awus ayiyoo.

Wolaytta wogaa qonccissiya wogaa keettay puulattidi keexxettidagassi geliyo pengee zo"onne graacca mera qalamiyan tiyetti uttiis. Guye baggaara miittaynne zo"o biittay de'ees.

Oogiya doonan uttidi caammaa qucciyaa na'aa sinttan naa"u macca naati uttidaagetuppe iisinniya haattaa haylanddiyan kushiyan oyqqada shuraabiya gullottada uttaara beettawusu.

Aaho dembban zerettida dumma dumma kattaa beettiyagappe gidduwan issi oge mala sohoy de'iyaagara hemettiddi de'iya asi baawa shin ha oge ayssi giigide?

naa"u sha'anne tammanne laappun maarotettaa layttaa yaagiyaa xifatee beettees. ha xifatee darotoo asay issi heeran diya layttaa lammiya qonccissanawu maadees.

Dumma dumma xaacetti issi sohuwa uttiddi issippe zorettiddinne metuwa tobbidde de'osonna. Xaace asaa sarotetta naagissiya qassikka metuwa birshshiya mino kawoboosanchcha.

Bootta qamisiyaa maayada ba issi kushiyaa qassi ba xeessan woottida geela'o na'iyaa ba issi kushiyaan oyqqa wottido buquray ayba getetti xeegettii?

Oyddu xekkaara de'iyaa pooqiya bollan daro asay eqqis. A matan qassi maatankka daro asay uttidaagetuppe ha baggaara qeeri mittaa durumay de'ees.

Naa'u goomaawa motoree ha wodiyan asay toggidi manddaranawu go'ettiyo zammaana toga miishshatu giddoppe issuwaa. Daro yelagati naa'u goomaawa motoriyaa oosuwaa oottoosona.

Cora asati issi heeran shiiqidi kushiya baqqiiddi beettoosona etappe sinttaara de'iyaagee ayba geettettii? Ha asay qassi eqqidaashin ha baggara issoy issi miishshaa oyqqidi ay oottiiddi beettii?

Beni wolaytta asay gandan qumma kattanawu go'ettiyo tama mata mesqqeleetee beettees. Ha meskeleetettu qooday heezza gidishiin heezzawukka oyqqiyo xanttay dees.

Woraabi woraabi Obo shimelis Oroomiya dalgga manttiyawu huuphphe gadaawaa gidishin ikka qassi dumma dumma dichchaa oosota zooxxisees. Gidoshiin issi aybbanne oottennan awatettaappe wodhdhiya asay biittaa mo!

Hagee bitanee ba sinttan daro ponppati uttido giishshawu ikka haasayiyoobay hegaadan darin asaa hayttaa giddo gelena giishshawu tigiree dalgga manttiyaan daro asaa worissees.

Nu biittan de'iyaa luxanchcha naati guuttaappe biidi gitaa gakanaashin de'iyaageeti luxettaa wogay beniigaappe ha'i keehi minni minni biidoogaappe denddidaaga loyttidi xana'ana xayikko kunddanaw diyoonaashsha?

Arshsho Afrikkaa biittatuppe issino gidida nu biittee Toophphee karttay tolkka qalamiyan meretti uttiis. Amaaraa dalgga manttiyaa karttay qassi Toophphiyaa kartta giddon beettees.

Awa biittaa wogaa qonccisiyaa maayokkonne erettena ha sohuwaan daro qommo qalametuura de'iyaa maayoy mittaa bolli kaqetti uttidaagee nuuyo xeelliyoo wode iitees!

Issi supper markkeetiya garssan beettiyabati jarkkaanee, dumma dumma qommo ushshay, qorqqoroy, buskkuutee, pesttaalee, oydee, shanxxay, karttoonne, eqo sayneenne hartikka de'oosona.

Wolaytta wogaa keettappe issuwaa gidida keettay de'iyaagappe sintta baggan issi miizziya zin"ada gede sookko xeelaydda de'awus shin o heemiyaa asi oonee?

Kehhin cora xomppiyaa shubay qassikka wogga keettaynne hara qassi dumma dumma miishshati deiyo wogga katamay awa heeran de'iyabe? Ha beettiya oge ayba oge?

Amaaratto doona luxiyo maxafa gaxa sinttan he maxafa hanota yootiya keehippe daro amaara doonan xaafetidda xuufetti de'osonna. Ha xuufe maxafanna yootes.

Dumma dumma katta ayfetuppenne ubba qassi keehippe cammiya doozappe woykko geeshshuwappe oosettiya ushsha uyiyoode keehippe cammes. Ha ushshaa uya asi yiicottogees.

Issi cima asay wottiyo caamay karen keehin lo'iyaa huygen uttiis. Ha caamay awa saatiyan wottiyode gediyaa cawayiddi eesuwaara xinqqisees. Hega gishshawu ha caamay tawu injjetteenna.

issi qeeri na'ay issippe ba sintan irzziizzuwa oyqqi kaaidi beetees. i gixxido suree karetta qassi shuraabeekka aagee appe keehi adussa.

Kiike kawotettaa ayssiyaa asati biittaa kawuwaa dottoriyaa ahimeda aabiira issippe uttidi ayba huuphphe yohuwaanakkonne tobettiidi de'iyaageti ubbaykka sihisso maayuwaa maayi uttidosona.

Asay makkiina malattiyaaga medhidoogee ha sohuwan beetiyaage mitaa boli irxxa haattaa tigiidi beetees. Ha miishshaykka daro wode Toophiyaappe kareera beetees.

Tukkiya ubba qassikka hara doozattu murutta caddanawu maaddiya mitta woociddi giigissiyo udullay heezzay issippe eqqiis. Ha udullay so gido buqura.

Issi bootta sharan zo'o barbariya kuchchan wottidoge de'ees. Ha barbbariyaa daaxanawu shamiyaa asawu bayzzanasi giigidaga gidishin issi kuchcha issisan wottidoge woqqa ekkane?

Issi boottabaa bollan barkka de'iyaa buquray ayba geetettii? Ha buquraa bollan de'iya merati aappun qommo? Ayyo dugekko shiiqidi dulliya ginan de'iya meray aybee?

Hagee shuchchaappe, simminttuwaappenne ashawaappe oosettidi asay gidin kaame hemettanaassi maaddiya bonchcho oge geetettees. Abollan eqqidaagee qassi korinttiya wolqqaa issi sohuwaappe hara sohuwaa attanaassi maaddiya miishsha.

Maata mera qamisiyaa maayida issi asa mera ashangulutiyaa eqqidaara beettawus. I qooreekka qassi aynne maayibenna kallo dees. Ippe guyye baggay qassi boottaa meraara de'ees.

Toophphiya giddon daro wode hooteeletun meezetidonne ubba asay ufayttidi miyo qumaa qommoti de'oosona. Ha qumaa qommotuppe dariyageeti ashuwappe ka'idi giigiyageeta.

Wolaytta biittee dichchaassi oosettiddi de'iya oosoy keehi wolqqama laamiya ehiyoogan biittee puulaassi keehi gita ooso gidiyooga erida wolaytta asay hara lo'iya oosotikka oosetana mala gadawatanne biittiyo ayissiyaageeta oychidooge uffayssene?

Oyissaa kaqqidi kiliyo kiloy woykko kushe kiloy ichchashu kilo gakkanaashin issi guttan kilanawu maaddes. Gaanee kariya qaanidi nu ogiya baanawu maaddees.

Issi heeraa sarotettaanne woppatettaa naagissanawu dere asaynne xaacee hashetiyogee koshshiyaba. Dere asay xaaciyappe gaxaara hegaadankka xaaceekka dere asaappe gaxaara daafuriyo daafuray mela.

Intessi ogiyaan biishin duuqqido lambbay wurenna mala kasettidi nu mati yiidi kuntti duuqqi biite yaagiyaa kaamiyaa lambbaa duuqqiyoo malatay haahuwaan eqqinkka beettees!

5tta kifiliya wolaytta doona luxiyo maxafay zo'o meran giiggiddi dumma dumma xuufiyan giigiddi de'ees. Ha maxafay wolaytta doonaba aahuwan luxissees.

Issi luxettaa keettaa giddon cora. qeeri naati maaraara oydiyan uttidosona. Eta giddon bagga naati uttin bagga naati qassi eqqidi haa xeeiiddi doosona.

Wolaytta sooddo yunburushshiyaa sintta xeeran kalettiyaa kase gadaawaa piroofeseriyaa tadessa taakelee ubba asay a sinttan eqqidaagetuyoo keehippe malaaliyaa kiitaa aattiidi de'ees!

Issi sawiya maatay mela sohuwan barkka mokkiddi diccees. Ha maatay woykko sawiya maatay hara matan baynna sohuwan barkka lo'iddi diccees.

Issi sima kifiliya giddon amarida asau yaaranne haara shiiqqi uttidi bantta sinttan aadhdhida katta kushiya yedidi ekki ekkidi miidi de'oosona.

Dumma dumma mitta ayfiyaa walakki gaaccidi issi uyyiyoo miishshaa bolli tiggidooga bolli loomiyaa naa"u kessi shaakkidi a doonan wottidooge lo"ees.

Bolla baggaara wollaytta wogaa qonccisiyaa dungguzay qassi garssaa baggaara apalay de'ees. eta na"aappe gidduwaan aybakonne korinttiyaa wolqqaa malatiyaage xomppiidi de'ees.

Yelaga naati daro wode issi sohan uttidi ba wodiya aattiyogaappe issi issibata kaa'iiddi aattiyogaa dosees. Tanakka qassi puuliya ta laggetuura kaa'iyode iita ufayssees.

Nu biittan issi issi zal'anchchati dumma dumma maykaa qommota ehiidi kase wodiyan hiraysuwan bayzzoosona shin ha'i he maykaa gatee gujjideeshsha?

Issi ogiya bollan macca asati issippe gididi bantta kushiyan yessuussi ashees, yessuussi dosees, yessuussi oge, de'onne tuma giya xuufiya oyqqidi eqqiddossona.

meechchaa siraataa poliyo sohuwan shiiqi eqqida cora asay issi sohuwan diyagaa be'ays. qassi eta sinttan diya asay woykko oddiyaagee eqqiisn

Ha wodiyan guuttaappe biidi gitaa gakkanaw de'iyaa luxanchcha naati bantta luxettaa loyttidi luxoosona shin he naati paacee gakkiyoo wodiyan aykeenaa hirggiyoonaashsha?

Ha misiliyaan ya bagga gaxaaninne ha bagga gaxan diyaa qumati keehippe lo''oosonashin gidduwaan diyaa ushshati keehippe iitoosona. Payyateettaakka daro qohoosona.

Wolayitta asay hayiseyiiddi aaina cumadhiya mayis ges. Hagee aaina giyo doozay dumma dumma hagrggetuppee pattiyogaadan daro eranchcha aawati go'aa odoosona.

Beni wodiyaan asay zeretta soo shiishshidi muruta utulappe shaakanawa ordde mittaa ekkidi shooccees. Ha wodiyaan qassi booraa waaxxidi yeddi agees.

Issi gadiya giddon shaashiyaa qacida maccaasiyaa hokkada ay oottaydda de'ay? Ha maccaasiyaa ba xeessan ay xaaxadee? A maayido qoliyaa meray ay malee?

issi aaho keettay de'iyaagappe sintta baggaara amarida asati issippe ziiriyaara ha simmidi giddo geliidi beettoosona, ha keettappe haddirssa baggaara qassi hara naa''u keetati beettoosona.

issi maatay mokki uttido shooqan goyettida sohoy beetees. qassi ha mela soykka keehi lo'iya hanotan giigidi asaassi zeretaa zeretaa zeranawu maadees.

Kawo oosanchchay bantta oottiddo oosuwa qonccisuwaa dera asassi yootiyoogenne erissiyooge nashissiya woykko gooba oosanchcha eeshsha. Hagaa mala hanotay diccanna koshees.

Nu biitta gidiku shin kare biittatuppe issino geetettiyaa israaele biittaa banddiraaranne nu biittee itoophphee banddiraara issippe issi sohuwaan eqqidaageti beettoosona.

Milileera laappun layttaa olettida Wolayttawu wurssetta kawuwaa gidida Kawo Xooni erettida mino kawo . Kawo Xoona minotaa ha'i yeletaykka haasayees.

Kawo bankke gidenna bankketuppe issuwaa gidiya daashine bankkiya. Ha bankkee daro dure asati taraa naagiidsi waayettennan biidi bantta qoraphphidi marccuwa ekkanawu maaddes.

Issi yelaga na'ay keehin ba huuphphiyaa binaana qanttan cigisidi ya simidi pootuwaa denddidogee beettees. Hagee na'ay bawukka kase eriyoba malatees.

Katta zeranawu xekkan xekkan yippetti uttida sohoy de'iyaagappe hefintta baggaara dembba sohoy de'iyooga gidishin ha sohuwan ayba kattaa zeriyakko lo"o malati?

Bantta biittaassi woytuwa ehaana giidi bishkkiliitiya annaaciyan wolahetta yelaga attumaageeti bazzuwa kanttidi juujoosona. Eti ubbaykka danoy gakkiyoode banttana ashshana mala huuphiya genttidosona.

Issi dere keena shuchchay eqqidaaga miyiyan issi huuphphiyara bo'a yelaga na'ay Wolaitta wogaa maayuwaa dungguzzaa aaho pooxaa maayidi haa xeelliya na'ay ayba ayiishsha.

Wolaytta wogaa qonccissiyaa maayyuwaa qottan giigida maayoy de'iyaagawu meray hara biittaagaa malatees shin taani qopiyoode i wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa.

Daro shugo qommota issippe issi diran jooniya bolla qolidi bayzzanawu injje sohuwan wottidi appe bolla baggaara qassi dumma dumma hara bayzziyo miishshatakka wottidoosona.

Issi zal'ee keettan dumma dumma zal'e miishshat deosona. Hagaa mala issi mala zal'e miishshay qoodan corattidi bayzettiko qassikka gatee issimala gidikko ha sohuwaa woygane?

Seeraa naagissiya asati bantta kushiyan dumma dumma masareta oyqqidi bantta wolqqappe dariyaa danoy gakkiko he danuwaa teqqanaw go"ettiyo miishshaa .

Dumma dumma qommo afikaadoy shiiqi uttidaagee xeelliyo wode beettees hagee bayzettanawu issi diraa shiiqi uttoogee qoncce ha afakaaddoy juusiya oottidi uyiin keehippe mal"ees

Kawoy gedee kushee hemettenna asaassi issi pala lo'iyaagaa eti uttidi hemettanaw maaddiyaagaa ehis shin hegaa ekkida naati ay keenaa ufayttidonaashsha?

Issi heeraa miittaa tokkiyogan biittaa kallotettappe naaganawu maadees. Issi heeray keehin ayfiyan xeelanawu asay biidi zanaaqanawunne xomoosanawu injjetees. Irxxa maataay irxxa mittay keehin biittawu saluwa kafuwawkko heera irxxa carkkuwaa medhdhees.

Macca naatu maayuwaa bayzziyoo keettan dumma dumma mayuwaa a qottan qottan asay dooridi shammana mala karen beessanwu woottoogee ayba lo"ii!

Shimaynnee shaluwaappe, qacinaappe gaabiyaa, naxalaa, afalaanne hegaanne hegaa milatiya maayota daddiyagaa. Toophphiyaa biittan Dorzze heeran daro maayuwaa daddiya shimaynneti de"oosona.

qayye ashuwa qanxxoogee, qassikka dumma dumma shaatiyan diya bambbaree diyagaa miiddi diya arssa huuphiyaara luyisha bitaniya sunttay oonee? amayyoyikka ayiba meree?

Ceegatettaa gaasuwan kunddanawu mati uttida buuxa keettay aguntta mittaa miyyessan eqqiis. Ha gatta keettaa pengge xaphon haattaa dagayiyo otoy uttiis.

Issi keettaa giddon keehippe lo'iya oydeti maaraara uttidaageetu bollan bootta meran xaafettida xuufee de'ees. Appe ya baggaara godaanikka xuufeti beettoosona.

Asay daro wodiyan bantta kushe hiillaa go'ettidi daro dumma dumma oosota oottoosona. Leemisuwassi; samppaa zazzariya masoofiya hegaanne hegaa malatiyabati soni daro go'aa immoosona.

Issi asi medhido asaa malatiya asay oottiyooba oottiya meenna uyenna oroobotee de"iyaagee keetta geeshiyoo buquraa oyqqidi geeshshiiddi de'ees. Guyye baggaara qassi zin"iyoo hiittay de'ees.

Beni wodiyappe doommidi asaa naati bantta puulatettaa gujjanawunne issi issi gaasotun darobata bantta biradhdhiyan wottoosona. Ha biradhdhiyan wottiyobatuppe dariyageeti biraappe merettoosona.

Wolaytta biitta qonccisiya daro qommo meray de'iyo wolaytta banddiray misiliyan meretti uttiis. Ha banddira bolla wolaytta wurssetta kawuwa xooni de'ees.

Cora yelaga attuma naati shuchchaa bollan eqqidinne uttidi ayi xeelliyaakko. Etappe baggayi uttis baggayi qa xeessa oyikkidi eqqidi xonggolli xeelloosona.

Zammaana hanotan shuchchappe oosettida ogiyaa doonan dooretti uttidaage zammaana keettaa keexxanawu maaddiyaa booshinchchaa. A issuwaa issuwaa bollan dooridooga bollan shapiyaa gujjeettes.

shuchcha ogee diyaagaara biya na"ay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi keettaa asay de'ees. He keettaa aaway, aayiyanne qassi yiira na'ay issippe wolaytta wogaa maayuwaa maayidi pootuwaa denddidoge ha sohuwan de'ees.

Asay keehi xoqqatetaara de'iyaa keettaa keexxiyoo wodiyan dumma dumma buqurata go'ettiyoogee eretiyaaba shin ha zo'o maashiinee aybaa oottanaw maaddii ?

ha sohuwan xeelliyoode issi bootta meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti de'iyo kootiya maayida na'iya beetawusu. qassi akka lo'awusu.

ha sohuwan aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa? eqqida naatu qoodaykka woysee?

Zo''o qeeri heezzu goomaawa kaamen de''iyaa haatta duuqqiyoo jarkkaanee woyisee? Appe ya baggara bootta shuraabiyaara zo''o suriyaara gixxida na'ay awa bii?

Daro urqqa miishshappe issoy baattaa. Baattaawu maadoy dumma dummaaba a giddon wottanawu keehin maadees. Baatta medhdhiday kushshe hiillay de'iyo kushe hiillanchchata.

Misiliya bollan wogga karetta monttorboy barkka uttidaagee beettees Haonttorbuwassi haddirssa baggaara yettan kare kessiya isppiikereenne I ooratta gidiyogaa bessiya malaatay wodhdhiis

Keehippe woggaa gidida birilliyaa giddon de'iyaa ushshaa qommota xeelliyoo wode eti ekkiyoo woykko bayzettiyoo miishshay keehippe daro milatees uyanawukka yashshees.

Issi arssa bitanee karetta kootiyaa maayidagee bootta shamisiyaa bolli ba qooriyaan zo'o mera karabaataa qachchidaagee ba sinttan de'iyaa ponppaa bolli hasaayiidi de'ees.

Issi bitanee ba ayifiyan manaaxxiriya wottidi wolayitta wogaa qonccissiya qumaashshaa ba qooriyan qachchidi haa xeelles. Aappe guyyessankka dozzatinne cora asay des.

Issi deriya huuphiyan daro qaaree issisaa shiiqi uttidaagee beettees. Qassi sintta baggaara cuway bessidaagee beettees. Qassikka eti uttidosay deriya bollaana.

Issi pootuwaa denttiyo buquraa oyqqidi pootuwaa denttiiddi diya bitaniya sinttan issi bitane ba wogaa maayuwa miyidi denddiiddi diyaagaa aagaa mala maayuwa maayidaageeti xeelliiddi de'oosona.

Geela'o naati bantta huuphiya binaana keehippe loytti doosiddi bantta doosiddo huuphiya guye zaariddi loyttiddi beetosonna. Ha geela'e puulaykka keehippe lo'iyanne dumma.

Kushiyan sugiyo gaaree aspalttiya bolli eqqi uttidaagee naa"ay beettees. Ha gaariya bolli issuwan habaabee qassi issuwan muuzee caanetti uttidaagee beettees.

Farnichchere miishshaa gidida so giddo miishshata wottiyoge oosettidoy ayamalabatuppe? Hagaawu kushiyawu qanxxiyogara muleraa appun gatee? A giddon betiyaa so giddo miishshati aybe aybe?

Salonne sa"a guufanton cora qommo asayi, wogaayinne woga qonccissiya maayoyi de"ees. Wolatta woga qonccissiya maayuwa maayidaa oyiddu asaati de"osona. gastta bitaane cenggurssa xooqqu oottiya miishsha doonani woottin haasayidi de"ees

Taani ha"i wode ta laggiyara oge baydda Bazza Suuqiya penggeera aadhdhaas. He suuqiyan qassi dumma dumma ataakiltte qommoti dooretti uttidosona.

Issi herega xalla gidida keehippe lo"iyaa keettaa xeelliyoo wode giddo heeray bootta qalamiyaan tiyetti uttido keettay o keettaa getettidi xeegettii?

Dumma dumma daabuwanne ubba qassikka hara dabuwa murutta bayzziya dabbo keettan asay eqqiddi daabuwa shammees. Ha dabbo keetta karen kaame eqqiis.

Macca naati bantta puulaa loyttana giishshawu go"ettiyoo buquraappe issoy sa'an maataa bolli uttidagee beettees. ha buquray bantta mentershshaa tiyanawu maaddees.

Olawu go"ettiyoo paraa bolli uttidi toora malatiyaagaa sinttawu zaaridi xonganawu haniyaa na'ay haa simmidi ayssi xeellii? appe ya baggaara de'iyaa bitaniyaa sunttay qassi oona getettii?

Issi ba buuphiyan qophiya wottida aawaaranne issi aayeera darkkon badalay biron mokkiiddi diyageenne uuttaa haaxaa laalidi tokkidoogee diyaga giddon uttidosona.

Wolayitta sooddo yumburshiyassi cora geliyo penggee des. Hegeetuppekka ha sohuwan diyager issuwa gidishin ikka keehi aahonne xeellanawukka keehi lo'iyo gishshawu daro asay a heeran pootuwa denddoosona.

Kataman issi issi heeran dooyettida xale keettatanne he keettan oottiya asa be'ikko tanakka xale keettaa dooya dooya gees. Qassi shammiya asaa qoppiyode xaliya mitoy cooshshanaanees.

Abeti hage ta qoppada guyiya hassayiyo katta gidishin uddufuntta kifiliyappe biidi tammanne naa'antta kifiliyaa wurssanawu miidoge tayo hassayetees. La maalaalees.

Kase tohossa dalgga manttiyaa kawotettaa giddon de'iyaa wolaytta moottaa xaacetu isipetettaa macaraa qonccisiyaa xifatiyaara de'iyaa malatay xeelliyoo wode keehi lo"ees.

Issi na'ay macaasiyoo ekkanaaniyoo wodiyan bantta so asaa cimaa kiittin he cima asay na'enttasoo asaa biidi he na'iyoo oychchoosona .

shuchchaa boli uttidi ispporttiya oottiya naati beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Na'a issinna barkka loytta meecetta qassi kushe borssaa oyqqada barkka biyaaro be'in tana iira ba ba giissees. Qassi iira haasayanawu silkkiyaakka ekka ekka giissees.

Nu biittan issi zal"anchcha diyaagee dumma dumma mittaa qommita massiyoogan kalttaa tuutiyaanne hara buqurata medhdhidoogaa hirayso gatiyan bayzziyoogee a qohenee?

Hagee sohoy wollaytta soodo yunburushiyaa giddo gidiyoode ha keettaa sinttankka qassi miittay diccidaagee keehippe puulayi wottiis. kare baggaykka liishshuwan gimbbetti uttiis.

Issi duumma duummabatta qonccissiyonne eqotatun eenotan xaafiyo, hanqqettiyo, galattiyo, hegaanne hegaa malabaata qonccisiyo gaazeexxay bettiyaaga gidishiin a bollikka qassi asatu pootoy, eqotatu armaynne hegaa malabati doosonna.

Asayinne kaame hemettiyo ogee giigiiddi de'iyagee beettees. Ha heeran cora asay yaanne haanne simerettiyageenne etappe miyyessaara cora kaamee ba yafaran kanttiiddi de'iyagee beettes.

Ya sinttawu zaaridi xeeliyode issi keehin ceega gidida shuchchappe giigida keettay de'ees. Ha keettappe sintta baggara naa'u tohuwan bululiyaa baajjajiyaa yaa gede simmada bayda deawusu. Ha sohuwaa eriyay oone?

Cora karetta asati cora miizzaa wudiyaa issisan shiishidi yaane ha laagidi de'osona. Ha dere asay de'iyo sohoy bazzoti ekkiyaa tsemay yaagiyo dee asay de'iyosa.

issi sohuwan tamaa boli uttida jabbanay beetiyaagassi meray karettawu baqaagee beetees. ha jabannay qassi asay tukkiya uyanaassinne qassi haattaa penttissanaassi maadees.

shonkkoora mitta issi diran qanxxidi haytta qanxxichidi issisan dooridooge de'iyaage keehippe lo''iyaaganne uyyanawukka keehippe shonkkora zariya gidenan agen shin .

Bootta muqaqiya malatiya sohuwan paranjjattuwan "Hayle Erizzorttiya" yaagiya xuufee de'ees. Ha xuufiya xeellidi erenna asay he hooteeliya barchchetennan baanawu maaddees.

Toophphiya giddon murutettiya mattoyiya ushshatuppe issoy beddelle isppeeshaaliya geetettiya biiraa. Alkkooliyara de'iya biiray halchchoy baynnan uyiyageetu bollan daro danuwa gattiyogan erettees.

Hagee gaxaren deiyaa issi heeraa gidishin xeelanawu keehin puulattiis. Miizzay maataa maanawu miittaykka xeellanawu keehippe lo"ees. Bazzotiyaa heera milati ekkees.

Otuwa qooriyaan qeeri xaaroy a doonan uttidaage de'ees. Ha ottoykka qassi dumma dumma buqurata a giddon qottanawu maaddees. ya baggaara quruxoy de'ees.

ha orde bitanee aybaa asaassi odiidi beetii? qassi appe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Hgeeti issi mala maayyuwaa maayyidi kushiyaa issoyi issuwaagaa oyiqqi eqqida qeeri naati ayba lo'iyoonaa. Eta giddo guyye gaxan eqqidaara yayyawusu.

Toophphiya giddon murutettiya daro inddustturiya murutatuppe issoy shayyiya essiyo bonccuwa. Ha shayyiya sawo maatay toophphiya biittaawatu koshshaa kunttiyogaappe gujuwan kare biittatussikka bayzettees.

Issi bootta mera qorqqoruwaara diretti uttida dirssa gidduwaa xeelliyoo wode so baggaara adil'e ciishsha meraninne qassi maata meran tiyettida keettay oogee?

Asay kushiyan daddido wodoroy bayzzanawu giigissi wottidoogee beettees. Ha wodoroy dumma dumma meraara de'iya qanccaappe dadettagaa gidaagee meraykka dumma dumma.

"zetse'at kafenna restorant" yaagiya xifatiya aappun naati oyqqi uttidonaa? etappe ya bagaara aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

"Ibbu hotel" yaagiya xuufee erissuwaa bolli diyaagaa achchan ashoy bambbare ooyittay buddeenaa qanxxoyi diyaagaa kaqqiday oonee? Ha erissuwaa guyyessan ayibi dii?

Tohossa dalgga manttiya giddon de'iya sohotuppe issuwa gidiyaa Tohossa Umaa asa gidiyaa issi na'iyaa bantta biitta wogaa qonccissaydda de'iyaata beettawus.

Issi kawo eqotaa yunburushiyaa giddon dumma dumma layttaa xekkan luxxidi lohettiidi de'iyaa maccanne attuma naati maarara anjjettiyoo maayuwaa maayidi uttidoosona.

Kuwaazziyawu giigida aaho dembban sarotettiiddi diyaa boottaa maatida maccanne attuma asayi awappe yiidee? Eta giddon attuma asaanne macca asaa qoodayi woyisee?

xajjee woykko ushshay birilliyaan tigettidi xarapheezza bollan uttiis. Issoy guutta pacciis issoy qassi dulliyan guutta xajjee de'ees. Ha xajjiyaappe guyessan masoope malay beettees.

Issi kifiliya giddon alleeqidi giigida xomppeti uttidaageeti de'oosona. Etikka qassi he kifiliyassi keehippe puulaa gujjiyaa miishshatuppe issuwanne bayrattiyaageeta gididi beettoosona.

Achchaa akkamuwa eqotaa erissuwa qonccissiya baaneriya bollan yelaga na'iya bari achchaa bessaydda beettawusu. Babi achchaa akkamo keettaa giya xuufee qonccidi beettees.

Kiike mooconay uttiyoo soho gidiyaa adisaabaa ambbay misiliyaan xeeliyoode daro kaamiyaa yaanne haa efiyaa ogiyaa wolqqaama hanotaan ootisoogee keehippe phool'idi dees.

Macca naati bantta huuphphe xallaa daddiyaakko aybin dii ane? Loyttayis giidi arttiyaa giyoogaa woykko huuphiyan gujodan go'ettiyo asa kushiyan giigida huuphiya.

Issi geesaara addussa karetta maccasiyaa issi bootta qiiba na'aa ba kushyan oyqqada ha simmada yayda deawusu. Aayiyanne na'ay maayido maayoy wolaytta wogaa qonccissees.

Dola meretta gidiya pooxettida shuchchay de'iyo heerappe ya baggaara dicci uttidi mittay qanxxidi keetta keexxanawu maaddetana danddayiyo? Hege qassi oogee?

Hagee nu heeran qeeri naatussi eqqida giddo xekkaa kilinikiya qonccissiya xuufe qommo geetettees. Hagee garssa baggaara de'iya maykiroskoppe qassi suuttaanne qeeri ayfiyan beettenna harggeta xeellanaassi maaddeees.

Tammanne naa'u asati issippe woraqataa oyqqidi eqqidaageeti de'iyo wode hegeeti haaxaa mokkiiddi de'iyagaa be'anawunne kaafiya oottiya asaassi immanawu yiidaageeta milatoosona..

Biitta bookkiya keehippe gita kaame guumiddi mataara kanttiyodde suriyan sheeshshay woxxes! Ha kaamiya wolqqay asay attoshin mitta shuchchakka menttessinne keerettes.

Ceeqisiya wolayttawu yaagiyaa xifatiyaa xaafido curqqay, qassi Toophphiyaa bandirakka kushyan oyqqada gelattada pootuwaa denddayda deawusu. Heeraykka irxxa maataay deiyo heeraa.

Taani namisettido wode qumaa miyaa asaa be'iyo wode ta doonan cuchchay kumees woykko saassoyees. Hegaa gedennan tana ma ma gees.

Issi supper markeetiyaa garssan macca naati bantta huuphiyaa tiyettiyoo qibaatee coray de'es. He qibaatiyaa shana giyoode qassi a gatee keehi gujjis goosona.

heezzu xaacetti beettiyaageeti bantta kushiyan silkkiya oyqqidi xeeloosona. ha asati toophphiyaa giddon de'iya daro qommo ooshshata pagallanawu maadiyaaba asaassi malattoosona.

Naa'u olanchchata yaane ha simerettisiyaa kaamiyaa bollan toophphiyaa banddira tokkidoge deishin ha kaamiyaa bollan naa'u olanchchati eqqidosona. Hagaa eti aybawu efidi deiyona?

Issi wolaytta keettay de'iyaagaa kare baggaara issi bitanee aadhdhiiddi des. He keettaa kariyankka qassi daro maatay mokkidaagee he kariyaa keehippe ouulayiwttis.

Laalibala woosiyo keettaa huuphiyan orttodookise ammanuwa kalliyaa asay aybaa oottii? Ha cora asyi maayido maayuwa merayinne eti oyqqi uttido miishshay ayba geettettii?

Hanintta hagan uttopite! Yaagiya xafatee ay wodiya. Xaafetidee? Qassi I aybba halchchuwa pollanaw xaafettide? Karetta oydiyappe miyyiyaara aybbi de'ii? Niyo beetti?

guutta keettappe sintta baggaara amarida asati yaanne haanne simmidi biyaageetuppe issiv maccassiya bari huphiyan aybbakko tookkada gede simmada hemettaydda de'awusu.

Keehi xoqqa gidiyaa miishshaa ekkiyaa mattoyiyaa ushshaa oyqqida keettaappe duge qassi biriliyaan tigiyoode karexxidaagee ayba lo"ii! qassi uyiyode keehippe mal"ees.

Asaa wolqqaa minjjiyaa qeeri qeeri maashinetu go"ay keehippe daronne asa naatu wolqqanne wodiyaakka keehippe minjjiyaaganne guutta wodiyaan daro oosuwaa oottanaw maaddees.

Taani ha biittaa bollan diya quma aybippekka asay tana ataakilttiya bessidi aggiyago. Issi issi ataakilttee bayzettiyo keettaa na'a gidiyakko suuqee manqqanawu dees.

Issi yelaga macca na'iya ba huuphiya loytta hoshkkiinaa kesaada dichchidaara silkkiyan asaassi issi ba giddon diya qofaa odaydda dawusu. Akka adussa qamisiya maayaasu.

issi lee'e geela'o naa'iyaa elettayisi gaadaaxeessappe qommo baggaa kallo xiire wottaasu. A hagaadan elettishshin O iita hargge oyiqqi aggana danddayes.

hagan beetiya issi keehi yashiya shuchcha keettay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Maccanne attuma gididaageti dumma dumma meraara de'iyaa wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidaageti maarara yeettaa miishshata oyqqidaageti duriidinne kaa'iidi de'iyaageti beettoosona.

issi maalaa qophphiya wotida daro maccanne attumma asay issi keettaa giddon ayba ottiydi de7iyona? maraaara uttida haraa duummaa asati bantta sinttan wotidi xelliydi de7iyobay aybee?

Issi dembba bollan keexxeta giigida uttida ambbay keehippe lo"iyaaganne qassi daro zammanabati daridi beettiyooga gidishin ha bagga ogiyaa doona eqqidi addussa shuchcha keettaykk de'ees.

Paranjjatto qaalan xaafettida ikka qassi darotoo luxettaa wurssida naati a giddo qelidi oosuwaa koyyidi demmanaadan maadiyaa eqotaa getettiyaaga sunttay oona getettii?

ha baajjajiya aappun asaa caanay? qassi ippe guye bagaara i matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi shiyda qorqqoruwaninne ooraxxi ekkiya qorqqoruwan keexattida keettay beettes. A matan qassi qorqqoruwan direttida dirssay beettes. Qassikka dozzay diccidaagee beettes.

Issi na'iyaa geessan adussa gidada bootta qamisiyaa lo"iyaagaa ekka maayada ba huuphphiyaakka guyye zaara yeeddada ba naa"u kushshiyaan ba qamisiyaa oyqqada hemettayda de'awus.

Birata so gido buquratuppe issuwa gididda mashshan miizza woykko dumma dumma medosa shukkiyoode keehippe yasheesinne qarettees. Ha buquray qoxxin meretees.

Issi wolaytta qonccisiyaa bolla baggaara karetta gidduwaara qassi adil'e ciishsha meraara de'iyaa qassi wursettan zo'o merara de'iyaa banddiraa ba zokkuwaan wottida na'ay beettees!

Beexee mittaa qeranawu, qanxxanawu, mudanawunne hegaanne hegaa milatiyabatussi go"aa immees. "Kunddida mittan beexee darees" yaagidi hayseyiyo Wolaytta leemiso haasayay de"ees.

Wolaytta amban deiya sodo yunvurshshiya giddoy keehin assi tokki gattido miittan puulatidi uttiis. Ha miittay xeellanawu, shemppanawukka qasai irxxiya carkkuwa immanawu maaddees.

ha biittaa utettay o heeraa qonccissii? qassi appe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Asayi yaa'aa uttido sohuwan eti uttido oyidiyan zemppiyoo sohuwan boottaa bollan dungguzzay meretti uttiis. Ha asaa giddon issi xaacee xaafiiddi de'es.

Shuchchan direttida keettaa dirssaappe gaxa baggaara de'iyaa suyqiya sinttan bajaajjeenne motoreekka de'ees. Ha suyqiyan aybay aybay bayzettii qassikka ha suyqiya zal"iyaagee oonee?

Ha caammaa bolli nu biittee itoophphiyaa yaagiyaa xifatee bolli xaafetti uttido garssa bagga soolee karetta gidin qassi bolla baggay dumma dumma meraara de'ees.

Orttodookise ammanuwaa kaalliyaa asati eti layttan layttan bonchchiyoo baalaa bonchchiiddi beettoosona. He asatikka qassi ubbaykka bantta kushshiyan xomppiyaa oyqqidinne beettoosona.

Toophphiya haydan keehippe wolqqaama hayddaa xaafissida bonchchettida kawuwaa Minilkeenne naa'anttoynne a keettayiyaa Xayiti Bixxulu .sinttiranne guyeera de'iyo beni wodenne karetta pootoy dees.

Zo"o tuummuwa woykko sunkkurutuwa issi diran shiishshidi qoli wottooga cora asay bari koyyidooga keena yiidi maki maki ekkidi de'iyaage beettees.

Toophphiyaa giddon dumma dumma akkamo eqqotatti deosona. Hageettuppe issoy usuppunee tammanee naa"aamedikaale kollojjiyaa qoccissees. Ha kollojjee daro naata luxxissidi anjjiissidi budenawu gattees.

Issi sohuwan uttida cora asay diyaagee giyaa giddon beetoosona. Ha sohuwan bayzzettiya daro qommo miishshati asaa payatettaassi keehi daro maaddoosona.

dangguzay asay bana loyttana malanne giigisana mala maadees. ha na'aa matan qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Dumma dumma woosa keettatun de'iya zammariya naati maayiyo adussa qamisiyaa milatiyaanne lo'iya maayoy de"ees. Ha maayuwaa bolli qassi qooriyaa heeran maayettiya hara qeera maayoy de"ees.

Zammana wodiyan asay ba diyoosan diyoosan uttidi ba koyyido qofa bolla aahuwan haassayanaw koyyiyo qopa zorettanawu aybba buquraa go"ettana koshshii?

Bootta woraaqata boolli sintta xaallayi beettiyo misiilee de"ees. zo"o arssa achchaa bootta siiriya qazazzayi pooccami miiccees. Amaara qaalan qaassi guujjettiyooga Ahiimada Abiiya giiya xuufe xaafeetiis.

Nu biittan asaa payyatettettaa naagissiyaageeti asay ogiyaara biishin eta dinggate adagay gakkikko giyaagan banttabaa ubbabaa oyqqidi biidi he sohuwan pee'oosona shin eta salettennee?

Daamoota gaale allaanaaninne bodditte ambbaa aysuwan hegaadankka hara allaanatuppe yiya luxanchchata daro wodiyassi haggaaziiddi takkiday bodditte ambbaa 2tto xekkaa luxetta keettaa. Ha luxetta keettay ha"ikka minotettan erettees.

dumma dumma asay qooriyan wottidi geexxetanaw maaddiya ha'i wodiyan keehippe al''o marccuwa ekkiyaa qassi nu biittiya kare biittaw bayzzada go''etiyooga sunttay aybbe?

Ha wolqqaamanne gita haattaa sunttaa woygiyoo? A bollaara asaa caanidi biya haattaa tiranispporttiya sunttay aybaa geeteettii? Amarida asay haattaa giddon ay oottiyoonaa?

Naa"u goomaara bululiyaa bajaajiyaa getettiyaa motoreessi issi sohuwaappe hara sohuwaa baana mala maaddiyaa binziliyaa getettiyaagee haattaa keettaa haylanddiyaan tigetti uttiis.

Nuson aayo diyara mehiyaa keehi dosiyogappe denddidaagan keehi cora mehiyaa shamma ehada he mehiyaassi maataa son yeggada heemawso shin he miizzati iyyo maaxxiyoonaa?

Haattay goggiyaagaa woykko shaafaa giddon maarara eqqida naati aybaa oottiyoonaa? etikka bantta naa"u kushshiyaa saluwaa zaaridi ayssi beessiidi eqqidoonaa eretii?

Cora qeeri naati eta tamaarissiya asttamaariya diishinayissi kushiyaa ayibakko oyikkidi pude denttideee? Eti pude denttidoba bollan woyigiyaa xuupee diyaba malatii?

Wolayttan ka'iya wogaa qumatuppe corattiyageeta kattanawu go''iya daro maaduwa bollaassi immiya banggaa goshshanchchay idimmiis. Ha goshshanchchay banggaa cakkido baacaakka hashiyan wottiis.

Toophphiya giddon amarida wodiyappe Haa simmin cora xomppiya wolqqaa murutissiya eqotati oosettiiddi de'oosona. Ha eqotatuppe issoy ashegodaa carkkuwa wolqqan xomppiya murutissiya eqotaa.

Issi yelaga na'ay ba siiqo lageessi yelettido gallasaa bonchchanaw he na'iyoo ekkidi efiido sohoy keehippe puulattidi ayba lo'es giidetii .

Shuchchaa dummatida ogiyaan maashiiniyan moli giigissiyogee ayi oottanaasse? Ha moetti giigidi lo'iyaa shuchchaa bayizziyooyye asayi coo maxi maxi ekki aggii?

Macca asaa maayuwaa sikkidoga Karen kaqqidoge de'ees. Hagaa mala sohuwan dumma dumma hiillan sikettida macca asaa maayuwaa Karen ashamgulutiyan kaqqidosona.

Daro toophphiya biittaawati zammaanatetta malatin dumma dumma alkkooliyara de'iya ushshata darotoo uyoosoona. Ha ushshatuppe amaridaageeti toophphiyan murutettikkonne daroyageeti kare biittatuppe shamettoosona.

Cora mittay issi heeran de'iyagee keehippe diccidi gitaa gididaagee de'ees. Daro mittay de'iyo heeran darotoo geeshsha carkkoya de'iyo qaaday aaho.

Oyddu Ammano aawati issi guutta na"aa bantta garssan wottidi oydiyan uttidosona. eti maayido maayuwaa meraykka boottaanne, kushiyan adussanne qantta masqqaliya oyqqidosona.

Issi addussa ogiyaa ra asay yaane haane biidinne yiidi de'osona. Ogiya dooaninkka qassi birattappe eqqida goday de'ees. Ha beetiya oge awan de'i?

Bullukkuwaa gixxida cora macca naati bantta sinttan daabbuwaa ukkidi samppan wottidoogappe guye baggaara eqqidi issoy issuwaa kushiyaa oyqqidaageeti qoodan woysse?

Zammaana koorinttiya wolqqa go"ettidi quma kattanaw maadiya buqura gidees. A bollikka qassi naa"u kattaa kattanaw go"iyaa miishshati issoy issuwaa miyyiyan de'oosona.

Daro mittaa ayfeti asay maanawu keehi lo'iyaageeti de'oosna. Paappayay qassi teeri heljjejjaa kiyidi ka'ennan xayikko asaa ma ma giissidi aybakka ufayssenna.

timirtte keettaa karen beetiya cora tamaaretti sa"aa boli uttidosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Kaameenne asayi hemettiyoo ogee dummati uttido aaho biittayi awa katamee? Ha ogee diyoo sohan asayi awappe awa simerettiiddi pee''iyabaa malatii?

Toophphiya giddon daro kaamiya laaggiyo eenotaa immiya buzo eqotati de'oosona. Ha eqotati eenotaa immiyo asati kaamiya laaguwanne hara hiillata geeshshidi eridogaa tillissana bessoosona.

Silke shuchchan wolqqay wuriyde exxanawunne qassi dumma dumma allaliyawu silkiyaa go'ettanawu kunntisiyaa miishshay charjjeriya geetettees. Ha charjjeriyawu giyan gatee woqqee?

Dumma dumma masoopiyaa samppaanne hara qassi so buqurata giyaa giddon miccetti uttidaageta be'iidi de'oosona. ha baggaara qumaa kattiyoo miishshay de'iyaagee beettees.

Tungga ambbay afirkkaa issippetettaa amuwassi huuphe ambba gidiyogee erettees. Tungga ambbaa aysuwan keexettiiddi de'iya xoqqa xoqqa pooqeti ha ambbaa puulatettaa gujjiiddi de'oosona.

Issi gastta bitanee Wolaytta wogaa maayyuwaa dunguzaa kootiya maayidi cengurssaa xoqqissiya buqura ba sinttan wottidi diriphpha bolli eqqidaagaappe guyyeera diya magalashoy lo'es.

Karetta meran keehippe aakkidi oosettida ogiyaappe gaxaara issi yelagaa na'ay salo mera kootiyaa wurssi maayidaagee ba naa"u kushiyaa ba kisiyaan yeegidi eqqiis.

ichchashantta kifiliya tamaariyo maxaafay beetees. qassi ikka keehi bootta woraqataa boli xaafeti utaagee ba boli daro xuufetanne misileta oyqqi uttiis.

Burttukaane loomiya qanxxogeenne wolayitta loomee qanxxettaagee qassikka qanxxetti beenna wolayitta loomee beettes. Qassikka a gaacciya wodee ehido maashiinee kka beettes.

Ogiyaa loyttiyaa kaamee ya bagaara asaa keettaa koliiddi des. He kaamiyaappe ha bagaara qassi heezzu asati eqqidi laamee oottiyoobaa xeelliiddi de'oosona.

Miirindday burttukkaaniyaappe, karbonike aasidiyaappenne hara bollawu go'iya keemikaaletuppe oosettiya shugo ushshatuppe issuwaa. Miirindday alkoolee baynna ushsha gidiyo gishawu uyikko mattoyenna.

Issi keettan puulattida oyideti beettoosona. Ha oyidetikka eta sinttan de'iya deskkiyan giddon gelidi uttidosona. Sintta baggaara adil'e ciishsha malay godaa bollan tiyetti uttis.

Wolaytta wogaa qonccissiya maayota so asay issippe maayiyo wode pala lo"ees. Hadee wolaytta woga qonccissiya corabatuppe issuwanne sinttatiyaba gidiyogee ufayssees.

Madaabbariya sharaa hiixxidoogaa bollan bootta saamunay issoy issuwa bollan dooretti uttiidaagee beettes. Ha saamunayikka mayuwa meeccanawunne huuphiya meecettanawu keehi injjetees.

Tamaretu maxxaafa giigissiya erranchchati oorata maxxaafa naatti bantta doonaa dooyido qaalan tamaariyooge keehi lo'o gidiyoogee eretidaba gaada ta qoppiyoode iitta giyaagekka de'es hekko?

Wolaytta biittaa asay xaletettawu go"ettiyo cora mittaa qommotuppe issoy bootta woykka paranjja zaafiya. Ha zaafee uluwa sahuwa eesuwara agissiyogan daro asay dosees.

Issi yelaga na'iya keehippe lo'iyanne hoshikkokka huuphiya dichchidaara beettawuus. Ippe sintta baggaara ciishshayinne dumma meray de'iyoban tiyettida xeellanawu ayfiyawu lo'iyabati de'oosona.

Karetta zamaana kaame asaa naatanne dumma dumma buqura sohuwaappe sohuwappe efanawunne ehaanawu maadiya zamaana toga miishsha. Ha kaame hemettiyo ogee daro wodiya ekkiddi giigees.

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiyaa isiportte citay aadhdhida layttan Toophphiyaa daagaa demmidoogaa siyido wode taani ufayssaa danddayabekke. Wolaytta dichchaa toho kuwaasiyaa citaa be'iyo wode taayyo beni xoona mattati qopettoosona.

Aaho shooqan diya gaashiya iray zin'issidoogaa giddon heezzu attuma asati ayissi eqqidonaa? Ha gaashiya shooqaappe gaxa baggaara de'iya dozzay ayibee?

Toophphiya giddon cora miishshaa wottiyo bankke keettay de'ees. Ha bankketuppe issoy zemen bank geettettiyaagaa gidishin ikka haraatuugaadan biraa wottidi koshshiyo wode ekkanawu maaddes.

Uuttaa maraa woykko haaxaa yaagiyoogaa asau maarara issi bitaniyaa gade biidi ubbaykka aylliyaa oyqqidi bookki bookki tokkiidi de'iyaageta xeelliyoo wode lo"oosona.

Dumma dumma asay shiiqidaagetu giddoppe issi bootta shuuraabiya maayidaagee issi maccaaseessi ay immiiddi de'ii? Ha asatuppe guyye baggaara de'iya dumma dummabati aybee aybee?

Issi issi kataman diya toketti uttifa dumma dumma mittati katamaa iita puulayoosona. He katamaa giddon ubba issi oosuwa oottaydda de'aaggiyakko lo'ees.

Heera saynisiya maxaafay ichchashshantta kifiliyawu giigidage heeraa geeshshatetta oyqqi oyqqettaba tamaarisees. Hagee maxaafay giigidoy awa dalgga manttiyanee? Oonee xaafiday ha maxaafaa?

Issi sohuwan naa''u buquray de'iyaagaappe issi burccuqquwan geeshuwaa ushshay de'ees. Ha ushshaa be'iyoo wode, geella uyikko huuphiyaa kiyidi yiicoyiyaaba malatidi yashshees.

Wolaytta woga maayuwa bullukkuwa maayidda geela'ees issi hara geela'iya immiyo boottabay aybba geetetti? Qassikka matan eqqidda wodallay maayiddo maayoy aybbay?

Issisaan kenchchechidi shiiqqi uttida bantta huuphphiyanikka naxalaa wottidinne qumaayidi uttida, qooday keehii daro maccaasay beettiyaagaa gidishiin etikka issi amano kaaliya ciita.

Paranjjati bantta biittaara mehiyaa heemmiiddi dumma dumma etaw haniyaa kattaa miziyoogan keehippe kaafeyidi oyqqidoogeeti he miizzati ayba maaxxoosina giidetii ?

Issi maccaa na'iya zo'o koottiyaa maayada doozati kumiddo sohuwa aysi baadde? He na'iya maayido surriyaa meraay ay malaa meraappe gigiide?

Asa naatussi kane koshshiyabatuppe issoy qumma.e Etika asaassi immiyo madduwan, bolla kolliyoogan, harggiyappe teqqiyoogan, dibbaara dichana mala ottiyoogan keehi cora asa naatussi immiyo maaddoti de'oosona.

Macca naati meretankka attuma naatuple bantta huuphiya giigissuwan keehi dummatoosona. Attuma naati aybakka waayettennan aginaappe issito malan qanxxisseesi shin macca naati galla pixidi bantta huuphiya dichchoosona.